Hambautare ichena iri mumugwagwa wakaiswa tara kumativi kwemugwagwa kune ivhu nemarara nedzimwe mota dziri kumberi nemiti mirefu.

Vanhu vechidzimai anosvika vatanhatu, varikumhanya vari mugiraundi, vachiita mitambo yekusimbisa muviri yavo.

Mudhorobha mune midhuri yakadurikidzana mirefu refu nehambautare dzakapakwa mumasaidhi memucheto memugwaga. Vanhu vachifamba.

Mashizha emuti, akasvibira ebhurauni, akabatana, unotaridza kuti mumango kana kuti muti wemuchero.

Bere, musoro webere rakasvinura rine nzeve rakarara pasi rine maziso nehuswa wakaomarara.

Muti une maruva machena. Maruva akabuda machena nemashizha egirini akasvibira.

Panomirirwa maduta vanhu. Pane imba yekugara. Pane duta vanhu rakamira rechiratidza kwekuenda nemugwagwa nemaruva akadonhera pasi nemiti mirefu.

Murume akataura saga remagwiri. Nemurume atakatarira kuno akafugidza nhino dzake nemuromo nechivharisa chirwe che kovidhi netambo dzemagetsi.

Idhirobha rinetara, rinevanhu varikufamba, rine risimbi dzemagetsi dzakaenda kudenga. Rinemidhuri mirefu refu yakavakwa ichienda mudenga yakaturikidzana.

Komichi yakagadzirwa patafura, iyo yokumwira zvimwiwa.

Gwenzi rine mashizha akaomarara ne waya yakavakwa iri mberi yakafenzewa , nemigwagwa nema pepa marara akadonhera kumadziro.

Nzou mhukahuri iri pane huswa nedzimwewo mhuka dzinoratidza kuti dzichiri diki, nedenga rebhuruu.

Zvipembere zvitatu zvine nyanga imwe chete inenge iri pamutandamhuno zviri kufamba mumugwagwa mune uswa hwakaoma nemiti mirefu.

Bani. Nzvimbo inonzi bani. Ine huswa wakasvibira hurefu. Nedenga rine makore machena pano nepapo. Nezvivakwa zvirikuoneka zvirikuseri.

Mhuka dzitatu mawota bhaki, huswa hwakaoma dzirimubani mune miti zvimakwenzi zvakapararira apo neapo.

Vanhukadzi vari munhandare vakapfeka nhumbi dzekutambisa bhora remakumbo. Vakarukwa mumusoro. Nemutariri wavo akamira kucheto kwenhandare.

Midhuri irikuvakwa netangi rekuchengetera mvura. Denga rinemakore machena nemumwe makangwerevera.

Muti murefu. Une huswa hupfupipfupi hwakachekwa nezuva riri kuonekera nemimvuri pasi pemiti iyi.

Zvuma zvichena, zvitema, zvipfumbu zvakasunganidzwa pamwechete.

Miti yeminzwa ine mashizha eyero yakabatana. Mukati macho mune huswa hwakaomarara.

Miti mirefu yakadzvarwa nemotokari dziri pasi pemiti nezvivakwa zviri seri kwemiti iyi. Mimvuri neivhu risina huswa.

Mugwagwa, makore machena nechikwangwani nenzira yetara. Uswa nechivakwa.

Maruva. Pane mavara machena, neeyero nechivakwa, neivhu, nzira dzevhu.

Mugwagwa, mota iri pasi pemiti nemiti mihombe ine mumvuri pasi payo paine mota mbiri.

Musika urikutengesa zvinwiwa zvisingadhaki nechingoro chekutakurisa zvinhu, nema cardibokisi akavhurwa asina zvinhu mukati.

Pamusika parikutengeswa zvirimwa zvakafanana nama banana nemimwe michero yakasiyana siyana irikutengeswa pamusika apa.

Tambo dzemagetsi dziri kuteedza migwagwa nemidhuri yakavakwa. Midhuri ine tara neivhu raka cheneruka nedenga rine makore machena.

Murume arikugadzira mafafitera. Mabasa emaoko ekubatanidza simbi achigadzira mafafitera.

Pane nhekwe nhatu nemicheka ine mavara machena, nematema nemapfumbu.

Bhiriji rakavakirirwa nesimbi, mumadziro maro panodarika nevanhu, neusswa wakaomarara uri mberi, nedenga rine makore machena.

Pane chiratidzo chemumugwagwa chinotaridza kuti mberi kwemugwagwa pane pakakwirira naizvozvo muchairi anofanirwa kuderedza mafambire ake.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa dzichipesana. Mumativi memugwagwa munemiti mirefu mihombe zvakare kumacheto kwemugwagwa kuneivhu rakawandisa netsvina marara.

Pane gonyeti kana kuti rori rinotakura zvinhu zvinorema. Unongova musoro bedzi wakamira mumugwagwa.

Vakadzi vaviri mumwe akapfeka ngowani. Varikufamba vari kumacheto kwemugwagwa une tara vachifambira mune ivhu.

Pane vanhu vana. Vaviri vakapfeka hembe chena. Vaviri vakapfekawo hembe tema. Vachifamba varimumadziro echivakwa.

Vanhu vakamira pamugwagwa. Pacho pavakamira pane tsvina pasi, marara, tsvina iri pasi. Vanhu vakatakura, vakabereka mabhegi nevamwe vakangomira vakatarisa kumabva zuva nomudenga.